Yamwe yomaanangeshefa mboka ya Namibia ohaya ka landa iinima yawo oku ziilila koChina, ngaashi iikutu, oongodhi, omashina nayilwe. Ohaya pumbwa oku lundulula oondola dha Namibia yedhi tule miimaliwa yaChina, mbyono ano hayi ithamwa Chinese Yuan. Opo ya vule oku futa aalandithi yawo mba haya zi koChina ho.

Oseti yopashinanena yoyene oya nuninwa okuthuwapo. Ngele aantu okwali ya zamo megumbo yakalonga ,sho ta ya galuka ota ya kuutumba megumbo moseti muka . Oha ya vulu okukala yeli mo taya tala oradio yomuzizimba nenge ta ya lesha iifo kundaneki yawo.

Ekwashilipaleko lyefumviko olyo eyakulo lya za koFNB, lya nuninwa okukwathela aakwashigwana ayehe mboka ye li momathimbo omadhigu ya silwa aaholike yawo, opo ya vule okuya fumvika nawa kaaye na uupyakadhi woshimaliwa.

Okambo kombanga netbank hoka koshingoli okambo kombanga kalongekidhilwa mboka hayamono iyemo yopokati nokuya pombanda ohayikupe okakalata kovisa hoka koshingoli hoka tovulu oku landa nako inima kondje yoshilongo nenge payindaneta uuwanawa wuli moka kutya hayikupe ondando yili pevi tolongitha epanja lyoma yalulilo gombanga

Oshikondo shomayakulo gopaunongolongo kuNedBank Namibia osha nuninwa unene mboka yeli moshikondo shuunamiti mwa kwatelwa oondohotola naalonga yalwe yuunamiti opo yavule okupewa omayakulo gi ikalekelwa nogeli nawa.

Methimbo lyopaife aantu oyendji oye na ookombitha dhopashinanena, ndhono hadhi kala dhina ooskopa, omasiga nuupomba womeya mono ando kutya omuntu tavulu okutela iikulya ye mokombitha mono kesiga , ota vulu kuyoga uuyaha we kokapomba hono ke li meni .

Oshimaliwa shTanzania ohashi ithanwa oshiling uuna to pingakanitha oshimaliwa shika moNamibia osha simana okutseya kutya ongushu yasho oyili pevi noonkondo oku yeleka no ndola yaNamibia, moka ondola yimwe tayi vulu oku pingakanithwa neyovi lyoshiling lyakonda.

FNB Appa oyo epandja lyokomalungula ndyoka hali kwathele aantu ya longe iilonga yawo yiimaliwa taya longitha oongodhi dhawo pwaa na okuya kombaanga yoyene. Oyo yimwe yomomapandja gopaungomba ga simana moNamibia ndjoka ya hwepopeka oonkalamwenyo dhaanafaalama nodhaalandithi.

Oshiketha shefumviko shobank Windhoek oshishangitha shoku futa iifuta yefumviko lyono lyanuninwa okukwatha aapambele pethimbo lyudhigu ngele eso lyaholoka mofamili. Ohashi kupe uuyamba wokufuta iimaliwa mbala uule woowili omilongo mbali nane nenge omilongo ne nahetatu.